Pɔgebɔ bayi ane bibiiri bata la a are, paturoo feeloo zie, ka dɔbɔ mine bayi meŋ zɔŋ moto, a moto bee a sobiri zu. Ka kaŋa moto be a paturoo feeloo zie. Ka lɔɔre vaare vaare are be lɔɛ ayi ka kaŋa e pelaa ka kaŋa waa vaare vaare.

Misiri die la are ka lͻԑ ata a are a misiri nimitͻͻreŋ, ka noba yage yage lԑ a bebe, ka ba mine su kpare zeere, ka ba mine su kpare peԑle. Kaa lͻͻre kaŋa zusogͻ, ka polisiri bone na dͻgele a lͻͻre zu eŋԑ.

Larɛɛ ane bootiri ne dorɔmere la ka ba kyɔŋ kyɔŋ lãẽ. Kaa pɔge kaŋ are a seɛ kpare wagyɛ buluu ka kaŋ meŋ are a kaaro ko kyire kõɔ ka bibiiri yɛre sakuuri yinifɔn a are a sori noɔreŋ ka lɔɔre kaŋ kaŋ meŋ a are a be.

Dͻͻ aneŋ pͻgebͻ bayi la a are, ka ba zaa sԑlԑ teere. A dͻͻ be la a nugͻͻ sԑŋ ka a pͻge kaŋ be a sensogelinsogͻ a tuŋ walentiibuute ka kaŋa meŋ are a nu doloŋ sԑŋ a yԑre kpare vaare vaare kyԑ seԑ torͻza kparoo.